Hunde ta’irɗum jamanu ɓeɗo ta’ira dankali be tinyere.

Ndotti'en ɗo jula. Ndotti'en ɗo dari ɗo jula. Ndotti'en ɗo dari ɗo jula.